Ku lubalama lw'ennyanja kuliko abantu abawerako abayimiriddeko, kuliko n'amaato ge basimbyewo agatali mu kutambula. Ku nnyanja kuliko eryato limu eriseeyeeya nga lijja ku lubalama lw'ennyanja, waliwo n'abakyala babiri awamu n'abaana babiri abali mu kuva ku lubalama lw'ennyanja nga batambula okwambuka okweyongerayo.

Omukazi alina omudaala gw'ebyemmere. Kuliko obummonde, obutungulu, lumonde, ennaanansi, entula, ennyaanya awamu n'ebirala bingi. Alina gw'apimira mu kaveera, oboolyawo azze okubaako by'agula.

Abaana abawala basatu beetisse ebidomolera ku mitwe bava mugga era abawala bano bali mu myaka gye gimu basitudde ebidomola ebizitowa obuzito obw'enjawulo uh gamba nga liita kkumi, liita abiri, liita ttaano batambula ku mabbali g'oluguudo.

Akasana keememula era abakyala abatunda muwogo awamu n'omwami atunda ennyaanya bataddeko bimanvuuli okusobola okuziyiza omusana. Omukyala omu yeebase wansi ate abalala batudde awamu n'omwami ayambadde entalabuusi.

Emmotoka y'abalambuzi eri mu kikko era n'abalambuzi bayimiridde kumpi nayo. Ku mukono ogwa ddyo waliyo akati. Bw'osukka akati ako waliyo akasozi. Ate ku mukono ogwa kkono ng'ovudde ku balambuzi waliyo ekisikosiko.

Obusozi obuwanvu ng'era ku ntikko yaabwo kuliko emiti egikutte. De... ne mu kikko mulimu emiti egikutte zigizigi ku mukono ogwa ddyo awamu ne ku mukono ogwa kkono.